Sakafo mafilotra efa voaloatra anaty lovia izay toa efa vonona ny ho aroso. Ahitana vary, akondro, hena sy anana, trondro ary misy lasary ihany koa.

Efitrano voalamina tsara ahitana fanaka maromaro toy ny seza, latabatra, fahita-lavitra, erỳ anjoron-trano kosa misy voninkazo manaingo azy.

Tovovavy iray milatro manitsaka karipetra mena. Manao akanjo volondavenona misy voninkazo eto anoloana ary misy voaly somary lava ny afara.

Lehilahy iray mianjaika. Manao akanjo palitao mainty ivelany ary lobaka fotsy anatiny, arahina kiravato mainty. Manao samboady izy ; miloko maitso, mena ary fotsy.